Ppaaka ennene erabika obulungi ennyo mujjuddemu emmotoka ez'enjawulo, muli takisi. Takisi zino zirimu ebiba ebya bbululu ne... n'ebyeru era mu ppaaka muno mulimu abantu abatambula, buli omu ng'atambula agenda gy'ayagala. Bambadde engoye eza bbululu, enjeru n'emmyukirivu era nga kuliko abantu bangi ebbali wano.

Ente zitambulira ku mabbali g'ekkubo. Ente zino za kitaka mu langi era emu erimu ebiba eyeru. Zirina amayembe mawanvu, emabega w'ente zino waliyo emiti n'omuddo ogulabika mu langi eyakiragala. Era nga mu maaso g'ente wano waliwo ettaka eritu erisibiddwa erirabika mu langi eya kitaka.

Edduuka eritunda ebintu eby'enjawulo litunda ebyambalo by'abakyala ebiri mu bbululu, enzirugavu, emmyufu mm ntunda ne bugaali bw'abaana obuli mu bbululu kuliko langi eya bbululu, emmyufu, eya kyenvu. Mmaaso g'edduuka lino waliwo omulenzi atambula ali mu mpale nnyimpi kese akagaali aka bbululu era liriko ne spare w'emmotoka bbali wano.